Toeram-pisakafoanana iray ao anaty faritra voatokana ahitana seza sy latabatra maromaro, misy ihany koa ny aro amin'ny masoandro. Ny toerana dia voadidina ary ahitana zaridaina maitso mahafinaritra. Ankoatra izany dia misy ihany koa ny voninkazo.

Toerana iray fiantsonana kodiaran-droa maromaro natao hitatitra olona iray na roa ihany. Natao mba hanamora ny fivezivezena amin'ny asa aman-draharaha ary entana olona maromaro mijoro eo akaikin'ireo.

Fitaovana maromaro fampiasa andavanandro, natao kilalao ho an'ny ankizy mba anaovan'ny fampiarana ; izy io dia ahitana tranony lehibe miaraka amin'ny fikapohana fanalana fantsika, tsofa, fitsipika, fanodinana bilao sy ny maro samy hafa.

Fiara eny andalam-be miloko fotsy sy volotany mitondra laharana sivy amby sivifolo AVP iraika amby dimampolo.

Toeram-pivarotana iray, ahitana asatanana maromaro vita amin'ny plastika toy ny firavaka ary kavina vita amin'ny rofia maro loko toy ny manga, maitso, volontany, volomparasy, mena ary mavokely sy ny maro samihafa.

Lakam-by: fifamoivozana mandeha ambon'ny rano, manamorona fitodiana, mpitondra sy mpitatitra olona, entana ary mampifandray tanàna maro.

Lehilahy iray mikarakara zaridaina eo an-tokotany mametaka bozaka artifisialy, anisany manome endrika ny tokotany izy ireny ary mahatamana ao an-tokantrano.

Milina mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra lehibe miloko manga ary mandeha amin'ny alalan'ny solika. Izy ity dia fitaovana afaka hanodinana vokatra toy ny vary, katsaka, balahazo, ary afaka hanaovana koba ihany koa.

Vehivavy maromaro mitaingina lakan-kazo eny amoron-dranomasina. Manao sikina izy ireo miloko mavo sy manga ary manga tanora ary ny sasany manao solomaso ; ahitana voanio sy zavatra maniry hafa ihany koa.

Toerana ambanivohitra mahafinaritra. Ahitana trano riana iray, izay mitafo bozaka. Matetika ny olona eny ambanivohitra dia miompy sy mamboly ; ary mazàna ahitana ihany koa fefy fiarovana ny biby, ary mololo mivangongo noho ny vokatra.

Toeram-pivarotan-dehibe iray ahitana legioma maro loko toy ny ovy, karaoty, arikôvera, korizety, voatabia sy ny maro samihafa. Etsy ankilany ihany koa dia ahitana voankazo toy ny akondro, zavokà, voasary ary mananasy.

Voro_kely iray miloko fotsy ny tenany, ahitana faritra mavokely kosa ny lohany, ny elany ary ny rambony. Eo amin'ny tongony dia misy fatotra kely miloko mainty. Ny vorona dia nataon'Andriamanitra handravaka ny tontolo eny amin'ny lanitra.

Boky misy lohateny sy sary soavaly misy elatra ary olona anankiroa, lehilahy sy vehivavy mitaingina azy.

Toerana iray ahitana olona maromaro miaraka amin'ny fahitalavitra lehibe ery anoloana, izy io dia toerana fampiofanana izay mampita fahaizana sy fahalalana ary indrindra fampandrosoana ny olona mba hamokatra bebe kokoa.

Trano iray voarafitra tamin'ny alalan'ny boriky sy simenitra, ahitana varavarakely anankiroa : ny anankiray somary kely, ny anankiray ngezangeza kokoa ary ahatazanana ny manodidina ahitana tendrombohitra sy zava-maniry maintso.

Toerana iray amoron-dalana ahitana toeram-pivarotana kely trano hazo. Ny eo alohany dia ahitana vato kely maro izay amidy ho amin'ny fanamboarana sy fanorenana trano. Ao aorinany dia ahitana hazo lehibe sy avo maniry.

Rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny hatsika na ny toetr'andro miovaova dia maro ny milahatra mankany amin'ny dokotera mba hitady fitsaboana misy ihany koa nefa ny toeram-pivarotana natokana ho an'ny fanafody izay ahafahana mividy amin'ny atsinjarany.

Toeram-pivarotana iray ahitana kojakoja momba ny vehivavy toy ny firavaka atao amin'ny tenda maro loko, misy ihany koa ny atao amin'ny tànana, ny sofina sy ny maro samihafa, etsy ankilany izany dia ahitana lovia vita amin'ny hazo.

Ahitana endrika samihafa ny asa tanana tsy latsa-danja amin'izany ny zaitra. Akanjom-behivavy miloko fotsy nampiarahana amin'ny lamba landy ny sisiny miloko mainty, volontany, maitso mitsipitsipika.

Ny gidro dia anisan'ny biby mahasarika mpizahatany eto Madagasikara. Biby mampinono izy io ary hita amin'ny faritra tropikaly. Ankoatr'izany, maro karazana izy ireo ary biby manan-tsaina. Ny sakafo hohaniny dia voankazo sy zava-maniry ary bibikely.

Fitaovana fampiasa ao an-tokatrano. Ilaina amin'ny fampirimana. Izy io dia afaka andaminana toy ny lamba sy ny kiraro samihafa. Etsy amin'ny sisiny ankavanana dia ahitana talantalana afaka hametrahana zavatra madinidinika.

Zaridaina mahafinaritra, voninkazo voakarakara, misy avo misy fohy, maitso mavana. Amoron-dalana ary misy aro vy miloko mainty.

Fitaovana mandeha amin'ny alalany herinaratra ; manamafy ny rivotra ao an-tokantrano. Apetraka amin'ny rindrina izy io ary manampy amin'ny fanamafisana ny hafanana sy ny fanalefahana ny hamandoana, manatsara ny kalitaony rivotra.

Toerana amoron-dalana hifamezivezen'ny fiarakodia, ahitana mpianatra sy tanora maromaro akoatra izany dia misy totoha-bato iray izay ahitana olona anankiray mipetraka manao akanjo miloko mainty eo akaikiny.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao sy vaovao farany, na ny avy eto an-toerana, na ny avy any ivelany. Ahitana raharaha momba ny : pôlitika sy toe-karena ary kolontsaina. Ahitana dokam-barotra sy kilalaon-tsaina maro samihafa.

Trano rihana lehibe, miloko fotsy sy volontany. Misy lavarangana kelikely ary ny varavarana manganohano vita amin'ny fitaratra ary ny varavarankely kosa misy aro vy.

Tsikaritra ho nihamaro ny vehivavy manao fanatanjahatena eran'izao tontolo izao ary manam-porofo fa afaka mifaninana sy mahomby amin'ny sehatra rehetra izy ireo. Manamarika ny fitomboan'ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra fanatanjahantena.

Toerana mampatsiaro ahy ny fahazazana ny tanànan'i Mahajanga, izay nianarako nilalao sy niaina ; ankoatr'izany dia nankafizako ny tontolo amoron-dranomasina izay tsy mba nahate hiala ahy mihitsy na dia takariva aza ny andro.

Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Afaka hampiarahana anefa ireo, rehefa miala sasatra eny amoron-dranomasina. Afaka hitondràna boky manome fialamboly sy fampivoarana, manampy amin'ny fahalalàna sy fahaiza-manao. Mampitony ny saina ary manome fotoana hifampizàrana traikefa. Izy io dia fotoana mahafinaritra sy mahasoa.

Ny Akademia Miaramila dia dia toeram-piofanana ambony ho an'ny manamboninahitra ao amin'ny tafika malagasy any Antsirabe. Izy io dia mikendry ny hanomezana fiofanana ara-miaramila sy akademika ho an'ireo manamboninahitra ho avy.

Lovia anankiroa, ahitana henan-kisoa ny iray ary ravitoto kosa ny anankiray. Sakafo nentim-paharazana malagasy tena ankafizin'ny maro. Ny ravitoto sy henan-kisoa dia afangaro amin'ny menaka ary andrahoana mandritra ny fotoana maharitra mba ahazoana tsiro tsara sy amoahana ny fofona manintona. Asiana sira sy tongolo lay ary indraindray koa ampiana voanio.

Ny volo lava dia voninahitra ho an'ny vehivavy. Anisan'ny manome endrika sy hatsaran-tarehy indrindra amin'ny kolontsaina maro anisan'izany ny kolontsaina malagasy. Mitaky fikarakarana toy ny fanasana sy fanosorana menaka ary fanamafisana izy io.

Hasina tongolo gasy maromaro, ahitana anankiroa efa mivaofy eo akaikiny. Izy io dia fantatra amin'ny fanao laoka andavanandro izay manome tsiro sy hanitra. Ankoatra izany, dia tsara ho an'ny fahasalamana izy io, mampilamina ny tosi-dra.

Ny gazety dia fitaovana fampalalana vaovao hoan'ny vahoaka. Izay ahitana vaovao avy eto antoerana sy avy any ivelany. Momban'ny raharaha politika sy toe-karena ary ny kolontsaina. Ahitana dokam-barotra, kilalaon-tsaina, etsika samy hafa.

Tavoangy iray misy akora natoraly no karakarain'ny "Ny Voary". Menaka avy tamin'ny voanio izay noterena mangatsika izy io dia ampiasaina amin'ny tarehy sy vatana ary volo.

Ny toeram-pivarotana lehibe dia manome fahafahana amin'ny safidy vokatra maro samihafa amin'ny toerana iray ihany. Mahatonga azy ho toerana mahomby sy mora amin'ny fiantsenana entana maro amin'ny fotoana iray ihany . Anisan'izany ny fitaovana na vokatra fikarakarana volo, vatana, tarehy.

Toeram-pivarotana sakafo masaka iray ahitana fangaro toy ny paty, arikôvera, karaoty, atody sy ny maro hafa koa. Ankoatr'izany izy io dia anaty trano fitaratra izay arovana azy amin'ny loto, ny fasika, ny biby kely ihany koa.

Gazety iray mitondra lohateny lehibe, nivoaka ny zoma efatra ambin'ny folo oktobra roa amby roapolo sy roa arivo, amin'ny vidiny dimanjato ariary. Izy io dia fitaovana fampahalalam-baovao mampita vaovao ho an'ny mponina sy ny vahoaka.

Fambolena miavaka kely : tsy voatery manana tany lehibe vao afaka mamboly fa mpikaroka iray nahita hevitra tavoahangy notapahina, dia izay hitantsika amin'ny sary, dia maniry ny voly.

Tsena iray amoron-dalana, fivezivezen'ny fiara, ahitana varotra sy mpivarotra maromaro, toy ny : akanjo, sakafo, zavatra ilaina amin'ny filàna andavan'andro...

Trano mitokana anaty tamboho, miloko maitso marevaka nampiarahana amin'ny fotsy. Misy lehilahy iray eo an-tokotany ary ny vavahady vy, miloko mainty.

Toeram-pivarotana kely amoron-dàlana ahitana akora natoraly fikojakojana tarehy sy taovolo toy ny savony, masonjoany, menaka sy ny sisa.

Ny baiboly ao amin'ny genisisy toko faha sivy andininy fah enina ambin'ny folo sy faha fito ambin'ny folo dia milaza manao hoe : ary ho eo amin'ny rahona ny avana ary hitsinjo azy aho, ahatsiarovako ny fanekena mandrakizay, izay amin' Andriamanitra sy ny zava-manan'aina rehetra amin'ny nofo rehetra izay eto ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin' i Noa : io no famantarana ny fanekena izay nahoriko amiko sy ny amin'ny nofo rehetra izay eto ambonin'ny tany.

Ny efi-trano natokana atoriana. Mazana dia efa misy fandriana hazo sy kidoro ary ondana. Ankoatra izay dia ahitana haingo eny amin'ny rindrina, toy ny sary hosodoko miloko manga sy volon-tany ary ny etsy amin'ny sisin'ny ankavia kosa mavo sy manga.

« Izay mahavangivangy hono no tian-kavana ». Ny toerana lavitra andriana nefa lavitra mpamangivangy ; fa ny masoandro rehefa mody harivariva, efa leo ny tontolo namangy tokantrano maro ka andeha hamonjy akany.

Vokatra ny voankazo, voasary mamy sy malefaka ; mana-karena otrikaina. Tombon-tsoa azo avy aminy dia ahitana fanamafisana ny hery fiarovana ; fanampiana amin'ny fandevonankanina ary fanomezana angovo. Azo hampiasaina mivantana na amin'ny alalan'ny fanamboarana zava-pisotro manala hetaheta.

Ny toerana kely ambanivohitra dia mampatsiaro ny fahazazana, izay nahitana lalao. Rehefa tonga ny takariva dia mivory ny mpianakavy, indrindra ny ankizy mahita kilalao izay iarahana mikorana.

Sainam-pirenen'ny firenena iray. Miloko mainty ny sisiny ankavia ary telo zoro. Ny eo efovoany kosa miloko mavo ary efa-joro izany. Ny sisiny aty ankavanana kosa miloko mena ary telo zoro ihany koa.

Toeram-pivarotan-dehibe iray ahitana entana isankarazany. Ao anatin'izany ny filan'ny olona andavanandro ny voankazo toy ny akondro misy ihany koa ny tongolo izay fanao fangaron-daoka ary taboara.

Ny voatabia dia zavamaniry ilaina matetika amin'ny fangaron-tsakafo ; ankoatra izany izy io dia zavamaniry vokatra isan-taona ary mora ambolena amin'ny tany maina, kanefa mila rano ihany koa.

Takela-by lehibe maneho dokam-barotra iray : misy sarin' ankizy lahy miandrandra, mitsiky, mijery frômazy eny an-tanan'ity ankizivavy iray mirandram-bolo, manao akanjo miloko mavo sy manga.

Toeram-pivarotana iray ahitana fitaovana maromaro mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, ahitana fahitalavitra izay miloko volondavenona ny sisiny ary misy bokotra fandefasana sy famelomana maromaro. Ankoatra izany dia fitaovana ampiasaina amin'ny fanarahana vaovao na fandaharana samihafa izy io.

Ny fanatanjahantena dia sehatra iray manan-danja amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana. Ankoatr'izany ny baolina kitra amin'ny maha-iray amin'ireo fanatanjahantena malaza indrindra azy, dia mitana andraikitra lehibe toy ny mampifandray olona sy fiarahamonina maro. Manampy amin'ny fananganana fifandraisana sy fifanajana.

Tovovavy iray tsara tarehy mitsikitsiky ary tsara volo, mitery kiho izy ary manao akanjo lava miloko mavokely, fitafy maontina tsara, ankoatr'izany dia nampiarahana amin'ny kiraro miloko fotsy.

Trano kely iray mitafo miloko mena. Ny trano kosa miloko manga tanora ary varavarana fitaratra. Ny eo antokotany dia misy zaridaina mahafinaritra miaraka amin'ny voninkazo maniry.

Fitaovana fitahirizana rakitra samy hafa : toa ny horonan-tsary, sary, mozika ary rakitra hafa, misy amin'ny habe fitahirizana isankarazany manomboka amin'ny kely ary misy ny antonontonony ary misy ny mazaka betsaka.

Fitaovana fanodinana visy miloko mena sy mainty ary vy mitambatra aminy, miaraka amin'ny visy, ilain'ny mpanamboatra fampielezam-peo sy fahitalavitra.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao ho an'ny be sy ny maro, ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany momba ny raharaha pôlitika sy ny toe-karena ary ny kolontsaina ; ahitana dokam-barotra, filazana hetsika samihafa ihany koa.

Marika famantarana sidina anabakabaka iray. Anisan'ny singa manan-danja amin'ny fitanterana sy ny fizahan-tany eto Madagasikara. Manampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny firenena hafa sy ny fivoaran'ny toe-karena.

Takariva mafinaritra ahitana avana eny amin'ny lanitra, hoy ny tenin'ny baiboly hoe : ary eo amin'ny rahona ny avana ary hitsinjo azy aho ary arovako ny fanekena mandrakizay izay amin'andriamanitra sy ny zava-manan'aina rehetra amin'ny nofo rehetra izay eto ambonin'ny tany.

Ny tontolon'ny lakozia sy ny fikarakarana dia anisany tena mila ireto fitaovana ireto, toy ny : fikapohana atody, ny fanapahana mofomamy, ny fikarokarohana laoka, ny fandoharana vary sy ny sisa sy ny sisa...

Mari-pahamantarana toeram-pivarotana malaza iray izay manondro fahatokiana amin'ny kalitaon'ny vokatra, mametraka fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa, manome traikefa tsara ary antoka fa ny entana amidy dia manana kalitao avo sy azo antoka.

Talantalana iray vita amin'ny hazo, misy rihana maromaro ary fampiasa ao an-tokatrano; afaka andaharana kiraro na lamba na fitaovana madinidinika isankarazany.

Ny vehivavy sy ny tahovolo ilaina fikarakarana manokana ny volo toy ny fanasana, fanosorana menaka ary ny fanamafisana. Vehivavy iray avy nikarakara volo natao somary holiholy izay anisan'ny lamaody ankehitriny

Ny fianarana dia dingana manan-danja amin'ny fanampiana ny tanora hahazo fahalalàna sy fahaizana arytraikefa. Izy io dia afaka atao amin'ny alàlan'ny fianarana sy fiofanana ary fomba hafa. Ny fianarana dia mitaky fahavonònana sy fanoloran-tena ary fahaizana mandanjalanja tsara.

Ny hosodoko dia anisan'ny singa manan-danja ao amin'ny fiainana ara-javakanto sy ara-tsôsialy ary ara-kolontsaina. Sary iray misy tendrombohitra erỳ ambony ary misy trano maromaro eto ampovoany ; ny etỳ amin'ny farany ambany kosa dia tanimbary sy tany vao hasaina maromaro.

Ny fiangonana dia toerana natokana anompoana an'i andriamanitra izay anambeazana ny fiainam-panahin'olona rehetra manomboka amin'ny ankizy, ny tanora, ny lehibe ary ny antitra tsy hakanavaka mihintsy.

Tovolahy : mainty fihodirana, manao solomaso sy firavaka vita amin'ny akora ary manao akanjo ba miloko mena fohy tanana, ny anatiny kosa dia volondavenona, manao pataloha miloko mainty sy kiraro mainty ihany koa.

Toeram-pivarotana lehibe iray. Ahitana voankazo maro samihafa toy ny voamadilo, voasary paoma ary afaka ahodina ho zava-pisotro manala hetaheta ; tsara ho any fahasalamana ny fihinanana azy.

Ny gazety"Taitra maraina" dia namoaka vaovao ny Sabotsy roapolo Jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo, amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ny lohateny dia milaza fa : "Ny lehiben'ny mpanohitra eny Anosikely tokony hapetraka ihany koa !".

Ny sakamalao, rehefa mahita azy eny an-tsena dia toa fangaron-daoka avy hatrany no tonga ao an-tsaina anisan'ny mitondra tsiro amin'ny sakafo tokoa izy kanefa maro ny tombotsoa azo avy aminy : afaka atambatra amin'ny voasary makirana ary anisan'ny misoroka ny fikorontanan'ny vavony, manatsara ny hoditra ary mampihena ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny rà.

Anisan'ny toerana mahavokatra voasary i Madagasikara. Ilaina ny manararaotra mihinana azy ireny amin'ny fotoam-pahavokarana ; ary betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana azy. Be otrik'aina izy ary tsara ho an'ny fahasalamana.

Boky iray mitondra ny lohateny hoe : "mahaliana ny mianatra" ahitana mpampianatra iray sy ankizy maromaro mivory ary mamboly hazo, ankoatra izany dia ahitana zavamaniry maitso ny manodidina, ery aoriana kosa dia ahitana trano vitsivitsy.

Ny vehivavy sy ny taovolo. Anisan'ny manampy amin'ny fanomezana endrika sy ny hatsaran-tarehy ny fikarakaràna ny taovolo araka izay tiana. Mitaky fikarakaràna anefany izy io toy ny fanasàna sy ny fanamafisana. Mety maneho ny maha izy azy sy ny fomban-drazana ihany koa ary mitàna anjara toerana lehibe eo amin'ny kolontsaina.

Ny sainam-pirenen'ny firenena "Borikina-Faso" dia miloko mena ny eo ambony, sy maitso eo ambany. Maneho ny revolisiona sy ny harena voajanahary. Ao afovoany dia misy kintana miloko mavo iray, izay maneho ny firaisankina sy ny fanantenana ho an'ny firenena.

Famantaranora, haingon-trano, jiro manome hazavana maivana amin'ny alina. Miloko manga ny tenany ary ahitana endrika volana ihany koa. Misy kisarisarina biby sy zavamaniry.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra efa vonona ao amin'ny fandraisana ny mpanjifa ary ahitana fitaovana efa vonona ho amin'izany koa eo amboniny. Ny toerana dia voaravaka voninkazo sy haingo hosodoko amin'ny fitoerany lehibe.

Ny gazety dia mpizara angom-baovao ; mety mivoaka isan'andro na isakerin'andro na isam-bolana ihany koa. Ahitana vaovao momba ny fiaraha-monina, na ara-politika, ara-toekarena ary arak'olotsaina. Misy fanadihadiana sy dokam-barotra ary vidy varotra ihany koa.

Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery dia filohan'i Madagasikara teo anelanelan'ny taona efatra ambin'ny fololo sy roa arivo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo. Izy no filoha voafidy voalohany taorian'ny krizy ara-pôlitika tamin'ny taona sivy sy roa arivo.

Toeram-pivarotana iray ahitana dokam-barotra amin'ny varavarana toy ny : zava-pisotro manala hetaheta ; marihana fa mampitombo kely izy io ary telo arivo ariary ny vidin'ny tavoahangy iray

Ny taovolo dia fanehoana ny maha izy azy sy ny mahakanto ny vehivavy ary manana ny lanjany ara-kolontsaina sy ara-tantara eto Madagasikara. Ny vehivavy dia mampiasa taovolo ho fanehoana ny sata sosialy sy ny foko ary ny hakanto.

Efitrano iray ahitana toerana voatokana sy voahaingo, misy latabatra mifono lamba fotsy eo amboniny dia ahitana voninkazo maro loko ary misy seza anankiroa ao aoriana, ny sisiny dia toa volamena. Ety ambany kosa dia ahitana ravina voninkazo miraradraraka miloko mena.

Reny mpianakaviana iray mainty fihodirana manao ho fonodoha miloko mainty, firavaka ary akanjo lava, maontina tsara sy lava tanana misy kisarisim-boninkazo miloko mavo sy mavokely ary fotsy sy mainty. Ankoatra izany dia mivimbina arona miloko fotsy.

Ny fitohanan'ny fiarakodia dia vokatry ny fitombon'ny fiara, tsy fahampian'ny lalana ary fitanterambahoaka tsy mahomby ; mba hamahana izany dia ilaina ny fanitarana ny foto-drafitr'asa fanatsarana ny fitanterambahoaka. Ankoatra izay ilaina ny fanovana ny ora fidirana sy ny fivoahana amin'ny asa sy ny sekoly.

Lehilahy mpivarotra saribao, eny ambony bisikileta. Avy any ambanivohitra, maka entana, ary mitondra izany aty an-tanàn-dehibe.

Lehilahy iray am-perin'asa mandoko tamboho miloko volontany mazava, manao satroka miloko mainty sy mavo ary akanjo mafana manga ary pataloha volondavenona

Fehezam-boninkazo maromaro miloko mena sy fotsy ary mavokely miaraka amin'ny ravina. Haingotrano malaza anisan'ny manampy amin'ny loko sy endrika amin'ny toerana na ao an-tokantrano.

Trano rihana lehibe, misy lavarangana anankiroa ary efitra maromaro. Ankoatr'izany dia ahitana lehilahy maromaro izay an-dalam-pikarakarana ity. Ny fanorenana dia mitaky traikefa sy fahaiza-manao amin'ny alalan'ny matihanina.

Toerana amoron-dalana ahitana fiarakodia, ifamezivezen'ny olona ihany koa ; fiarakodia kely miloko fotsy, tokana ny varavarana. Ankoatr'izany dia ahitana mpandeha mpivezivezy maromaro.

Vavahady miloko volontany, varavarana vy noravahina haingo randram-boninkazo izay narahina ambainy fotsy miraraka amin'ny tany.

Vehivavy iray mainty fihodirana, mirandrana ary manao akanjo lava maro loko, izy io dia mikarakara toerana handraisana lanonana ary manao haingo samy hafa mba hampiavaka ny toerana amin'ny andavanandro.

Tovovavy mainty fihodiràna, mirandrana mandrakotra ny tavany makatỳ aloha, manao ankanjo miloko manga.

Toerana iray mpikirakira momba ny hazo na fanamboarana fanaka samihafa. Ahitana fanaka vao vita lehibe amin'ny hazo miloko mena. Izy ity dia fitahirizana ary misy efitrefitra maro ary ankoatr'izany dia ahitana varavarana anankiroa misy hidiny.

Ny randrana dia tsy vitan'ny hoe fomba fanahaingona volo fotsiny ihany, fa midika ho mariky ny maha izy azy ny vehivavy ary hasina ao amin'ny faritra maro. Ankoatra izany dia mampiseho ny fomba amam-panao sy kolontsaina Malagasy manokana.

Gazety dia loharano manan-danja amin'ny fampahalalana, manome vaovao momba ny politika, toe-karena ary kolontsaina. Mananampy amin'ny fanamparitahana hevi-bahoaka, manao fikarohana, ary manome sehatra ho an'ny olona haneho hevitra.

Ny sambo dia fifamoivoizana amboniny rano. Fitanterana olona ary mahazaka entana betsaka ihany koa. ankoatr'izany, izy io dia mampita sy mitondra olona mampifandray ny mponina amin'ny toerana samihafa.

Matetika rehefa misy ny lanonanam-panambadiana dia ahitana mofomamy lehibe sy maromaro tahaka izao. Izy itỳ dia nohaingoana tamn'ny alalan'ny voankazo voatetitetika eo amboniny.

Ny fanatanjahatena dia hetsika ara-batana nataon'ny olona, na vondron'olona. Mifotitra amin'ny fitsipika sy lamina mazava ary natao ho fialam-boly, fifaninana, na fanamafisana ny fahasalamana ihany koa.

Tovolahy iray mainty fihodirana, manao ambonin'akanjo miloko fotsy ; ny ivelany mena, ny sisiny mainty ; manao fehikibo miloko mainty ary pataloha ambany mena ary nampiarahiny amin'ny kiraro miloko fotsy. Nisy fiara raitra, tsara tarehy eo akaikiny.

Renim-pianankaviana anankiroa mandeha eny an-dalana. Ny anankiray eo ankavia manao akanjo miloko fotsy sy mainty mitambatra ary mitazona poaketra miloko mainty ; ny anankiray eo ankavanana kosa manao akanjo miloko mainty sy sikina miloko mavo sy maitso.

Ahitana varotra samihafa eny an-tsena. Ao ny kitapo, ny varo-damba, fa ankoatra izany dia ahitana voankazo maro loko toy ny voasary, mananasy, papay sy ny maro samihafa. Tsara ho an'ny fahasalamana ny voankazo.

Toeram-pivarotana iray ahitana asa tanana maromaro toy ny vilany natao tamin'ny vy, renala izay vita amin'ny hazo sary sokitra, sotro lehibe, kaopy maro samihafa nasiana hosodoko ary vilia nolokoina maromaro.

Ny gazety dia mitatitra vaovao ho an'ny be sy ny maro, ahitana fanangonana famakafakana ary fanapariahina vaovao momba ny zava-mitranga eo amin'ny fiaraha-monina na ara-pôlitika na ara-toe-karena ary kolontsaina, ary manampy amin'ny fampahafantarana ny olom-pirenena.

Ny boky dia loharanom-pahalalana tena ilaina satria manangona sy mitahiry fahalalana sy traikefa ary fomba fijery avy amin'ny olona na taranaka maro amin'ny akapobeny. Ny boky dia azo ampiasaina amin'ny tanjona maro.

Renim-pianakaviana iray. Manao akanjo miloko volomparasy miteboteboka fotsifotsy, mitazona finday sy mikirakira solosaina miaraka amin'ny zanany.

Efitrano fandraisam-bahiny iray voaravaka loko manga maromaro toy ny hosodoko mipetaka amin'ny rindrina, ondana, voninkazo, lamba latabatra sy ny maro samy hafa, ahitana voninkazo maina koa izay anaty fitoerany eo amin'ny sisiny.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao ; ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany momba ny politika sy ny toe-karena ary ny kolontsaina ; ankoatra izany dia ahitana kilalaon-tsaina dokam-barotra, hetsika samy hafa ihany koa.

Toerana fiantsoana ny fiara fitateram-bahoaka ahitana fiara vao tonga miloko mavo ny tampany ambony ary fotsy ny tampany ambany ahitana mpandeha vao tonga izay midina ary olona maromaro mpandeha milahatra.

Ny gazety dia anisany fampitam-baovao malaza maneran-tany na ara-pôlitika, ara-toekarena, ara-kolontsaina ary misy filazana sy dokam-barotra ary kilalao an-tsaina maro samihafa.

Ny voanio dia zavamaniry mahasoa. Betsaka no mampiasa azy ho fanampin'ny tsiron-tsakafo. Ny ranony afaka atao rano manala hetaheta be otrikaina, sady mahasalama. Ny vetiny ihany koa afaka haodina ho menaka na savony.

Toerana amoron-dàlana fiantsonan'ny fiara. Ahitana làlana voatokana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Misy olona anankiroa mipetraka izay mikarakara zazakely, ny anankiray mitazona tavoahangy, ary ankizilahy kely iray mitsangana mitazona harona.

Fiarakodia iray lehibe miloko manga sy volondavenona ary fotsy ; ahitana varavaram-pitaratra maromaro. Ankoatr'izany, misy kodiarana iray, ary ny anankiray kosa mety misy fahasimbana.

Ny fambolena dia tsy misaraka amin'ny zanak'olombelona ; sady fambolena io, asa ary fitadiavam-bola ihany koa. Ny voatabia dia fangaron-tsakafo izay matetika atao amin'ny laoka.

Tia mamaky boky ve ianao ? Ny famakiana boky mampiasa ny ati-doha, manampy ny fitadidiana, amin'ny fahatakarana, amin'ny fahaiza-manao fanadihadiana, amin'ny fieritreretana. Matetika ny mponina tia mamaky boky dia olona tsara taiza, liam-pandrosoana, tia fivoarana.

Ny voalavo dia biby manana vatana kely, lavalava, volo matevina, maso lehibe ary ny vavany kely misy nify maranitra eo aloha. Ankoatra izany, ny voalavo dia iray amin'ireo biby manana hery matanjaka afaka miteraka inefatra na inenina isantaona ary mety miteraka zanaka enina hatramin'ny roa ambin'ny folo isaky ny andiany.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-vaovao ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany, ahitana tranga avy eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ; mitondra lohateny lehibe momba ny fanaparitahana laza adina ary mpianatra roa tratra tetsy be Bemasoandro Itaosy.

Fianarana ny fiainana. Ny famakiana boky dia isan'ny manampy amin'ny fanatsarana ny saina, manolotra fomba fijery vaovao ary manampy amin'ny fanatanjahantena ara-tsaina. Izy io koa dia isan'ny fanentanana sy fanovana ny fahaiza-misaina.

Trano fianarana iray miloko fotsy ny ambony ary mena matroka ny tapany ambany, misy varavarambe vy sy varavarankely ihany koa.

Tovovavy iray zarazara hoditra, ngita volo ary miloko mena izany sady fohy. Ankoatr' izany dia manao firavaka maroloko, asa tanana hafa kely toy ny: mavo misy kisarisary, volom-parasy, mena, fotsy, volon- tany sy ny maro samihafa. Izy dia manao ankanjo miloko mainty fohy tanana.

Kivy ve ianao ka mitanondrika? Saron-drahona ny masoandro. Tsy maintsy misy haizina be mialohan'ny fahazavana. Mbola hiposaka ny masoandro tohizo ny dia ka matokia.

Somary malomaloka ny andro. Toerana iray ahitana tafotrano sy trano maromaro. Ny sasany mitafy bozaka, ny mitafo fanintso ; ankoatran'izay misy trano iray izay miavaka misy tilikambo.

Trano riana lehibe, miloko fotsy sy mavokely, ahitana efitra efitra sy varavarakely maromaro misy iany koa ny lavarangana eo ambony, ny eto ambany dia varavaram-pitaratra lehibe manazava ny ao anatiny.

Toerana amoron-dalana rarivato iray ahitana trano maromaro sy zavamaniry maitso, ankoatr'izany dia misy olona maromaro ao anatiny sy eto ivelany, ny vehivavy mitafy sikina izay fomba fanao rehefa misy fahoriana eto Madagasikara.

Boky iray ahitana tovovavy tsara tarehy, misalobona lamba miloko mena, mitondra ny lohateny hoe malala aho. Ilay tovavy nijoro ho amin'ny fianarana ka notifirin'ny Talibana.

Harivariva menan'ny masoandro ny lanitra manontolo. Sambo kely iray eny ambony ranomasina lalina sady mitopatopa. Sambo kely iray misy entana eo amboniny ary hazo mitsangana miaraka amin'ny tady mifato-patotra maromaro.

Ankizilahy iray manao akanjo miloko volomboasary sy kilaoty miloko volondavenona mitoto vary anaty laona. Izy ireny dia afaka ahodina ho koba ary anaovana mofo sy karazana zavatra samihafa.

Lehilahy iray manosika kalesy kodiaran-telo miloko manga ; ahitana fitaovana harifomba ho amin'ny fanodinana fary izay atao rano manala hetaheta. Izy io dia tsara ho an'ny fahasalamana.

Toeram-pivarotana iray ahitana asa tanana isan-karazany toy ny firavaka vita amin'ny hazo atao amin'ny tenda sy amin'ny tanana ihany koa. Misy ihany koa ny kavina vita amin'ny rofia ary kapa vita amin'ny hoditra ho an'ny vehivavy.

Boky maromaro natokana ho an'ny ankizy, misy lohateny maromaro ary nampiarahana amin'ny sary. Manampy amin'ny fanatsarana, ny fahaiza-mamaky sy fahaiza-misaina ary fianarana momban'ny tontolo iainana ny zavaboary ary ny kolontsaina ; fahaiza-mandinika sy saina mandrisika ny famoronana.

Renim-pianakaviana iray mivarotra voan-dalana amoron-dalana toy ny fangaro anaty tavoahangy efa vonona sy voankazo maromaro toy ny : mananasy, voasary, akondro, zavoka sy ny maro samihafa.

Ny firavaka dia haingo fanao amin'ny tenda. Efa nisy hatramin'ny taloha izy io ary ankehitriny dia mbola ampiasaina. Mety ho vita amin'ny volafotsy na volamena na metaly hafa ihany koa amin'ny endrika samihafa.

Ny asatanana maroloko, ahitana : poketra, fitaratra nofonosana, boaty fitahirizana, vangovango, firavaka, harona sy ny maro hafa.

Ny trondro maina dia laoka fatao rony afangaro miaraka amin'ny angivy, voatabia, anamalaho, tongolo sakamalaho ary aroso miaraka amin'ny vary mafana matetika.

Ny akondro dia voankazo mamy sy malefaka, manankarena otrikaina sy vitamina ary mineraly. Ampiasaina amin'ny fomba maro toy ny fanamboarana mofo na tsindrin-tsakafo sy ny maro samihafa. Mahasoa amin'ny fahasalamana ary manampy amin'ny hery sy ny fiarovana.

Ny gazety dia mpizara loharanom-baovao. Mety hivoaka isan'andro, na isan-kerinandro na isam-bolana ihany koa. Ahitana vaovao avy eto an toerana sy avy any ivelany. Ahitana raharaha politika sy toekarena ary kolontsaina. Ankoatr'izany dia misy lalao ara-panatanjahantena, kilalaon-tsaina ary dokam-baroka samihafa.

Tritriva dia farihy iray manantantara ao amin'ny faritra afovoan'i Madagasikara; dimy ambin'ny folo kilometatra miala ny tanàna an'Antsirabe. Izy io dia farihy vokatry ny vôlkano, manodidina ny enimpolo amby zato metatra ny alaliny. Ankoatr'izany dia malaza nohon'ny lokony maitso izay miankina amin'ny fomba amam-panao sy ny tantara manodidina azy.

Tsakitsaky matsiro efa voahendy voasesika amin'ny hazokely milahatra toy ny hena, korizety, voatabia, nofon-kena ary trafony ihany koa.

Ny gazety dia mampita vaovao sy ny zavamisy eto an-tanindrazana ary ny any ivelany ihany koa. Ahitana raharaha momba ny fiarahamonina, politika, toekarena fifanabeazana sy ny maro samy hafa.

Teoram-pivarotana iray ahitana akora maromaro voajanahary toy ny: vovoka isan-karazany, tamotamo, mandravasarotra sy ny maro samihafa. Etsy akilany dia ahitana alamo izay manala fofona ihany koa.

Kojakoja madinika vita amin'ny vý izy ity ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana ao an-dakozia, toy ny sakafo. Afaka anaovana lasary toy ny karaoty sy "concombre" ; ao ihany kao ny fangaron-daoka toy ny tongolo lay, sakamalao sy ny maro samy hafa.

Gazety iray mitondra ny lohateny « Ao Raha », nivoaka ny Alatsinainy efatra novambra sivy amby roapolo sy roa arivo ; mizara vaovao momban'ny tarika sedraim-pahoriana :« Rovitra tanteraka ry Mahaleo fa maty ihany koa i Dadah ».

Ny fanatanjahan-tena dia anisan'ny sehatra manan-danja amin'ny fiainana, ary indrindra amin'ny fahasalamana. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny toe-batana amin'ny alalan'ny hetsika ara-batana maro samihafa.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra, kojakoja tena ilaina ao an-dakozia, izy io dia afaka handrahoana vary na hamanana rano. Ny vatany miloko fotsy, ny ao anatiny kosa mainty ary ny sarony vita amin'ny fitaratra mazava, misy bokotra fanindrina eo aloha.

Ny volo dia heverina ho haingo sy zava-dehibe ho an'ny vehivavy, amin'ny kolotsaina maro. Vehivavy iray mibango randrana hafakely, misy tsipitsipika, navoina ho iray eny ambony ; manao manjamaso sy lokomena ary kavina ; manao akanjo miloko maitso makarakara.

Maro isankarazany ny fitaovam-pitaterana, misy ny sarety, ny kodiaran- droa, etsy andaniny dia misy ny fiara madinika izay natao hitatitra olona vitsivitsy, sy fiara fitateram-bahoaka mahazaka olona betsabetsaka. Fa ankoatr' izany dia misy ihany koa ny fiara lehibe izay natao hitatitra entana lehibe sy maro.

Anisany mampikaikaika ny ray aman-dreny ny fiakaram-bidy amin'ny fitaovan'ny mpianatra rehefa hakatoky ny fidirana iny. Ankoatra izany ny ray aman-dreny anefa dia tsy mikely soroka mba hampitovy ny zanany amin'ny zanaky ny hafa ary tiany ihany koa ny hotafita ny zanany.

Sainam-pirenen'ny firenena "Congo" izay ao afovoan'i Afrika miloko maitso, mavo ary mena mihorirana. Izy io dia firenena manana kolontsaina manankarena amin'ny zavakanto sy mozika ary ankoatra izany dia ny fomban-drazana.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, natao mba hikojakojana ny volo. Fitaovana tsotra nefa mora ampiasaina. Rehefa avy nosasana ny volo, dia ahodina eo aminy, ary mitsotra avy hatrany sady maina.

Efitrano iray, toera-pisakafoanana ahitana latabatra misy lambany miloko mena ary seza maromaro. Etsy aoriana koa dia ahitana seza maromaro miaraka amin'ny toerana izay fanomanana ny sakafo ary ahitana vata fampangatsiahana sy koveta lehibe.

Ilaina ny fialan-tsasatra mba hialana amin'ny fiainana andavanandro mahazatra satria manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, famerenana hery ary fanamafizana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny namana. Mamelombelona ny vatana sy ny saina koa izany ary manome fotoana hiala sasatra tanteraka amin'ny zavatra mahafinaritra ; toy ny eny amoron-dranomasina ankafizana ny natiora.

Tanora maromaro miatrika fiofanana manampy amin'ny fanatsarana ny fahavononana sy ny fandraisana andraikitra lehibe kokoa eo amin'ny fiaramonina ary manampy amin'ny fampivelarana ny hoavy "ara-tsosialy" sy arak'asa.

Ny gazety dia manampy amin'ny fanaparitahana vaovao sy vaovao farany. Manome fampahalalàna momba ny politika, toekarena, kolontsaina ary ny zava-mitranga manan-danja. Izy io dia loharano manan-danja amin'ny fanabeazana sy ny fanentanana ny fiarahamonina.

Toerana iray mampiranty asa tanana. Ny hoso-doko dia endrika zava-kanto manan-danja amin'ny kolontsaina satria mampiseho ny tantara sy fomba amam-panao ary ny fihetseham-pon'ny vondrona aram-piaramonina. Izy io dia ampiasaina hitahiry ny maha izy azy sy hanehoana hafatra ara-tsosialy.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, miloko fotsy sy volomparasy. Misy fitoeran-drano ary misy bokotra fanodinana. Ankoatr'izany izy io dia ilaina amin'ny fikarakarana lamba mba hanala ny kentrona ary hitazomana ny lamba mba ho madio dy milamina.

Marika famantarana iray toeram-pivarotana firavaka sarobidy. Manamora ny fanehoana ny maha izy ny olona iray sy ny fomba fiainana. Tsara ho an'ny fety sy ny hetsika manokana amin'ny alalan'ny fanomezana sy ny fanjifana ny vokatra ao aminy. Manome safidy maro amin'ny alalan'ny akora raha tsara kalitao.

Ny Filoham-pirenena eto Madagasikara mitarika ny Governemanta sy ny politika; voafidy amin'ny fifidianana demokratika isaky ny efatra taona; mitàna andraikitra amin'ny fanatanterahana politika, momba ny toe-karena sy ny fiarovana ; miantoka ny filaminana ary manao fifandraisana iraisam-pirenena.

Toeram-pivarotana sakafo masaka amoron-dalana. Anaty aro-fitaratra moa ny sakafo izay hiarovana azy amin'ny loto, toy ny mofo voaendy, paty, lasary sy ny maro samy hafa koa. Ahitana vehivavy maromaro mikarakara.

Noho ny fitiavana sy ny fikarohana, dia efa betsaka ankehitriny ny vokatra novokarina tamin'ny alalan'ny zavamaniry, ho amin'ny fikarakarana ny fahasalamana. Misy amin'izy ireny ny sotroina, misy ihany koa ny menaka ahosotra, na savony ihany koa.

Toeram-pivarotana iray asa tanana kanto amoron-dalana toy ny ravinala, fiara kely vita amin'ny vy, ao ihany koa ny vita amin'ny hazo ; misy ny sary sikotra vita amin'ny hazo miloko mainty ; ankoatra izany dia ahitana vatokilonjy sy vato maromaro.

Marika famantarana ny paositra Malagasy eto Madagasikara. Izy io dia fantatra amin'ny fikirakirana fandefasana entana isan- karazany, ary misy azy avokoa ny isam-paritra rehetra.

Boky kely iray ahitana ny endrik'i Madagasikara mitondra ny lohateny hoe : "Ny volana roa ambin'ny folo ao anatin'ny taona eto Madagasikara", natokana ho an'ny ankizy fito hatramin'ny sivy taona.

Tovovavy iray mainty fihodirana milatro, tsara tarehy ary tsara vatana, manao ambonin'akanjo makarakara miloko fotsy tsy misy tanany ary zipo fohy ambony lohalika, ankoatr'izany dia manao kiraro avo.

Ny gazety dia fitaovana fampitam-baovao ho an'ny mponina eto Madagasikara ; ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Momba ny raharaha politika sy ny toe-karena ary ny kolontsaina. Ankoatra izany dia ahitana dokam-barotra, hetsika, kilalaon-tsaina samy hafa.

Tovolahy iray mivarotra sakafo masaka amoron-dalana, vilany lehibe anankiroa eo ambony fitoerany vy miaraka amin'ny fitaovana maromaro ampiasainy amin'izany, misy lehilahy sy vehivavy miaraka amin'ny ankizy mividy.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao ho an'ny vahoaka. Mivoaka isan'andro na isan-kerin'andro na isam-bolana, ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany, ankoatra izany dia ahitana raharaha momba ny pôlitika sy ny toe-karena ary kolotsaina, misy ihany koa ny kilalaon-tsaina sy ny dokam-barotra samy hafa.

Ny tekateka dia akora nalaina avy any amorondriaka. Izy io dia be otrikaina, ary manampy amin'ny fampitomboana ny hery fiarovana sy ny fiarovana ny taova. Ankoatra izany dia fitazonana ny tosidrà ho ara-dalana sy fisorohana ny aretim-po. Ilaina amin'ny fahasalaman'ny taolana sy ny nify.

Tovolahy mainty fihodirana miakanjo maodely hafakely : ny ilany fotsy lava, ny ilany fohy miloko volomparasy nampitoviana amin'ny pataloha, tena mihaja.

Marom-pamantarana toerana fisakafoanana iray . Misy sary satroka ho an'ny mpahandro sy lovia misy famantarana ora ary sotro rovitra sy antsy .

Tsara tokoa ny roa noho ny iray, afaka mizara fifaliana, alahelo ary miara-mifanohana amin'ny fiainana. Lehilahy sy vehivavy iray manao fitafy mihaja, miloko fotsy, nampiarahana amin'ny haingo miloko volontany ny sisiny.

Ahitana varotra isan-karazany enỳ an-tsena. Tazana eto ny lamba famafana, ny famandrihana voalavo sy lalitra, ny fitoeram-bilany, ny fibatam-bilany misy ihany koa ny fati-bolo sy ny fanjaitra samihafa.

Mpivarotra ambongadiny voa sy vovoka zava-manitra vita eto Madagasikara. Mitondra hanitra sy tsiro ny nahandro toy ny beraozy, dipoavatra mainty, avozo manitra, sakamalao, sakay, voatsiperifery, jirofo sy ny sisa.

Efitrano iray ahitana seza fandraisam-bahiny, miloko fotsy sy volondavenona, vita amin'ny hoditra, misy ondana maroloko eo amboniny. Eto afovoany kosa dia ahitana latabatra iva miloko fotsy ary misy haingom-boninkazo eo amboniny.

Ankizivavy kely anankiroa mpianatra manao fampiharana, fivoarana amin'ny alalan'ny sary sainam-pirenena sy hetsika mahafinaritra miaraka amin'ny fitaovana sy endrika manampy amin'ny famoronana.

Toeram-pivarotana iray ahitana lamaody fanehoana, akanjom-behivavy lava sy maontina, miloko manga sy mavokely, misy sarisary ravim-boninkazo. Izy ireo dia anisan'ny lamaody ankehitriny ny lamba maontina.

Tsangambato iray izay hita ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara an-trano biriky izay niorina ny taona sivy amby dimampolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny sivy sy roarivo izy io dia marika famantarana fa trano fivavahana kristianina niorina voalohany tatỳ atsimon'i Madagasikara.

Santionana mofomamy no tanana, miloko volontany sy mainty ary ny manodidina maitso mavana.

Ny boky dia manampy amin'ny fivoarany ankizy amin'ny fanitarana ny fahalalàna : ny fahaiza- misaina ary ny fahaiza-miteny. Manampy amin'ny fanabeazana mitondra traikefa vaovao ary manantsara ny fahaiza-manao amin'ny fiteny sy ny fanoratana.

Ao anatina fiarakodia iray miloko volondavenona, ahitana zavatra maromaro toy ny fandefasana onjam-peo, fanamboarana rivotra ho mafana sy mangatsiaka. Ankoatra izany dia misy fitoerana entana somary malalaka ary ny eto amin'ny farany am-bany dia famindrana ny hafainganam-pandeha.

Ny gazety dia fomba iray entina hanaparitahana vaovao ho an'ny mponina sy ny vahoaka. Ankoatra izany dia ahitana raharaha politika sy toe-karena ary kolontsaina sy ny zava-mitranga eny anivon'ny fiaraha-monina. Misy ihany koa ny dokam-barotra sy kilalaon-tsaina maro samihafa.

Toeram-pivarotana firavaka sarobidy anaty trano fitaratra lehibe iray ahitana firavaka maro samihafa toy ny kavina, peratra, firavaka atao amin'ny tenda sy amin'ny tanana ihany koa ; izy ireny dia mety ho vita amin'ny volamena, volafotsy, metaly samihafa ary misy ny mihaingo vatosoa.

Boky iray mitondra lohateny lehibe momba ny fandraisana anjara amin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Ilaina ho an'ny ankizy, indrindra ny mpianatra ny mamaky boky mba hivelatra amin'ny fahalalana ny momba ny tantaram-pirenena.

Amoron- dàlana rary vato hifamezivezen'ny fitaterana samihafa ; ahitana fiara tsara tarehy miloko fotsy mijanona etsy ankilan' ity trano fivarotam- panafody miloko maitso. Etsy aoriana ihany koa dia ahitana trano lehibe miloko mavo.

Ny Tigra, anisan'ny biby sokajiana ho lehibe sy matanjaka ary tena masiaka. Biby mampinono, miremby any an'ala. Ny halavany dia mahatratra hatramin'ny roa metatra; ny toerana tena betsaka azy dia ny faritra Indiana.

Mpianatra maromaro eny amin'ny ambaratonga voalohany, mianatra ao anatiny dingana voalohany izay fanabeazana fototra izay manomboka amin'ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy fahaenina na fahafito arakaraka ny rafitra, ao anatin'izany dia ampianarina azy ireo ny fahaizana fototra toy ny famakiana, fanoratana, kajy ary fahalalàna ankapobeny.

Asa-tanana osodoko, maneo fianankaviana kely iray, ny etsy ambony mijoro ary ny sasany mitaingina kodiaran-droa toy ny bisikileta ; eto ambany kosa dia ahitana lehilahy iray izay mivoy lakankazo.

Toeram-pitsangatsanganana iray, ahitana lapalapa mitafo ravina, misy ihany koa ny latabatra ho amin'ny fisakafoanana sy seza vita amin'ny lamba izay afaka hakàna aina tsara, ny manodidina dia feno zava-maitso mahafinaritra.

Ny gazety dia mpizara loharanom-baovao an-tsary sy an-tsoratra. Ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ankoatr'izany dia ahitana raharaha politika sy toekarena ary kolontsaina. Misy hiany koa ny dokambarotra sy ny varotra maro samihafa.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra fanamainana na vy fanosehana. Izy io dia fitaovana ampiasaina amin'ny fampisosa na fanamainana ny lamba mba hanala ny kentrona amin'ny akanjo na lamba samihafa.

Efitrano iray ahitana fidiovana anatỳ aro fitaratra mba tsy hiparitahan'ny rano, misy ihany koa ny daba-drano ary lavapiringa sy talatalana fametrahana ny zavatra maromaro. Etsy amin'ny sisiny ankavia kosa dia ahitana fitaratra sy toerana kely afaka hanasana tanana ary misy fianotonana lamba.

Toeram-pivarotana iray ahitana asa tanana maromaro : peratra ho an'ny lehilahy sy vehivavy ihany koa, misy ny vita amin'ny hazo ny sasany vita amin'ny plastika ary nohaingoina loko fotsy.

Toerana iray mikarakara momban'ny rafitra sy ny hazo. Manana milina lehibe, mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra, miloko maitso sy mavo ; afaka anapahana sy anamboarana ny endriky ny hazo araka izay tiana.

Ny gazety dia mpitatitra angom-baovao natao tamin'ny fotoana maro. Ankoatra izany dia ahitana raharaha politika, toekarena ary kolontsaina. Misy fanadihadiana, famelabelaran-kevitra, misy dokam-barotra sy ny maro samihafa ihany koa.

Ilaina ny miala voly mba analana ny raritsaina vokatry ny fianarana sy ny asa. Samy manana ny tiany ny tsirairay ao ny mankafia mihira ny mandihy sy ny maro samy hafa ankoatra izany ho an'ny tanora zazalahy manokana dia ny fanatanjahantena ny lalao baolina kitra no tena manavanana ny maro.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra. Miloko fotsy ny ivelany ary maintso kosa ny ao anatiny. Afaka anamboarana mofomofo isankarazany. Atao tsindry sakafo ho an'ny ankizy eny elanelam-potoana.

Hosodoko maneho taratr'andro mahafinaritra, sary baobaba misy raviny maitso ary vehivavy roa mitoto vary ao anaty laona, mialoka eo ambaniny.

Ahitana endrika samy hafa ny sainam-pirenena eto ambonin'ny tany tsy mbola nisy aloha ny nitovy e ! Fa ity dia miloko mainty ny tapany ambony manaraka izany fotsy, mena sy manga ary fotsy, ny farany maintso.

Tovolahy iray zarazara hoditra, mihorirana, maneho ity volo. Ny sisiny ambany fohy ; ny ambony kosa lava ary natao endrika olioly, miloko mena ary manao firavaka sy akanjo miloko fotsy.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao an-tsary sy an-tsoratra, ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany momban' ny raharaha politika sy ny toekarena ary ny kolotsaina; ankoatr'izany dia ahitana dokambarotra, hetsika, kilalao an-tsaina samihafa.

Tovovavy iray tsara tarehy : mitaly, manao randrana mandady ary mizara kely sy lehibe navonany iray eny ambony, manao kavina boribory ary manao akanjo miloko mainty.

Fiara avo lenta raitra sy tsara tarehy, miloko volon-davenona sy mainty ary misy tsipitsipika mena. Izy io dia fantatra amin'ny hafainganam- pandeha, ary marika malaza sy be mpividy indrindra.

Trano rihana lehibe vita amin'ny biriky sy simenitra, ahitana rihana maromaro, efitrefitra, varavarankely sy varavarana lehibe. Ny fanorenana dia mitaky traikefa sy fahaiza-manao amin'ny alalan'ny matianina.

Toera-pivarotana iray ahitana fitaovana maro ary mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra miloko mainty ny sasany misy mena amin'ny alalan'ny marika, misy bokotra fanindrina sy fanodonana izy io ampiasaina betsaka ao anatin'ny tokatrano amin'ny fikarakarana sakafo.

Na dia nisy aza ny rafitra sy fandaminana momba ny fifamovoizana teo Andrenivohitra dia mihoa-papana izay tsy izy izany noho ny antony maro samihafa. Etsy ankilan' izany ny mpivarotra hamoron-dalana izay mibahana ny toerana ihany koa.

Na dia efa miezaka nohon'ny fivoaran'ny toetr'andro sy ny teknolojia aza ny olona eny ambanivohitra dia mbola misy ihany koa anefa ny trano izay vita amin'ny tany sy biriky ary mitafo bozaka. Ny fitaovam-piasana eny dia ny sarety no fitanterana.

Ny fetin'ny fahalovantenan'i Madagasikara dia ny enina amby roapolo Jona. Manamarika ny fahaleovantenan'ny firenena tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo. Mandritra io andro io dia mitranga ny fety na hetsika ara-kolontsaina manerana ny Nosy, izay mampiakatra sainam-pirenena sy ny fiaviana Malagasy.

Lehilahy iray mainty fihodirana, mibaby kitapo ary manao akanjo mitsipitsipika miloko manga sy mena ary mavo sy fotsy, manao pataloha miloko manga.

Ny loharano dia toerana ahitana rano mivoaka avy amin'ny tany. Izy ireo dia manomboka amin'ny rano mitambatra ao ambanin'ny tany ary mitranga amin'ny toerana iray. Fototra ho an'ny renirano sy ony ary manan-danja amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiainana andavan'andro.

Toerana iray somary ambanivohitra ,ahitana zava-maniry maintso ary somary takon-drahona ny lanitra ,mbola betsaka ny olona no mivelona amin' ny fambolena sy ny fiompaina ary ny vary dia anisany tena foton -tsakafo ho an'ny malagasy .

Toerana mpivarotra sakafo masaka iray, ahitana takelaby lehibe eny ambony mitondra ny lohateny"HÔTELY MAHAVANTANA ao amin'i Ramatoa Willy" izay ao atsimon'ny gara ao Antsirabe.

Ny gazety dia anisan'ny fampitam-baovao manerantany an-tsary sy an-tsoratra, na ara-politika, na ara-toekarena, na ara-kolotsaina ary misy filazana sy dokambarotra ary kilalao an-tsaina maro samihafa.

Mihamaro ny vehivavy manao fanatanjahantena eran'izao tontolo izao ; izay manaporofo fa afaka mifaninana sy mahomby amin'ny sehatra rehetra izy ireo raha nisy fahasarotana sy sakana ara-tsôsialy sy kolontsaina izany teo aloha.

Toera-pitsaboana iray maneho ankizy kely izay manao satroka ba miloko manga, akanjo mafana miloko mavokely ary aro tenda miloko mena. Ahitana seza fandraisan'olona ao anatiny ary lehilahy iray mandeha.

Tovovavy iray mainty fihodirana, manao volo misaritaka natao olioly, miloko mainty sy volontany ny volony ary manao akanjo miloko mena, ao aorianany dia misy lambanana fotsy.

Tovavy iray mainty fihodirana mitentina, manao manjamaso, sy lokomena ary kavina ihany koa. Mirandrana tsitokatokana ary natao mihavaka amin'ny fahita andavan'andro.

Ny saim-pirenen'ny firenena frantsay miloko manga sy fotsy ary mena milahitra mijangana. ny saina dia nampiasaina voalohany nandritra ny revolisiona frantsay tamin'ny taona sivy ambin'ny valopolo sy fitonjato sy arivo ary lasa mariky ny firaisankina sy ny soatoavina repoblikanina fahafahana, fitoviana ary firalahiana.

Ny legioma dia tsara ho an'ny fahasalamana ary betsaka ny mpamboly sy mpamokatra azy ireny. Manan-karena otrikaina maro mantsy izy ary tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny maso, manampy amin'ny fandevonan-kanina ihany koa ; ankoatra izany, fiarovana ny sela amin'ny fahapotehana.

Ny loharano dia mikoriana avy any amin'ny tendrombohitra ambony ary mitady izay toerana ambany. Ahitana zava-maitso mahafinaritra toy ny hazo lehibe sy voninkazo samihafa ety ambany.

Ny fianarana no lova tsara indrindra. Ankoatra izany ny fampiharana dia manan-danja amin'ny ankizy satria tsy ampy ny mianatra am-bava fotsiny na miantehatra amin'ny teoria. Ny fampiharana dia manampy azy hanana faiza- manao azo tsapain-tanana. Fampiharana amin'ny fiainana andavanandro ka manome azy ireo fahavononana amin'ny ho aviny.

Ny takela-by dia fanehoana dokam-barotra. Fitaovana fampiroboroboana izay matetika hita eny amin'ny toerana be olona, toy ny eny an-dalambe ; amin'ny toerana fivarotana na toerana hafa izay misy olona maro mandalo. Izy ireo dia ampiasaina hanehoana vokatra na hetsika manokana. Mampita hafatra fohy sy mazava.

Firavaka sy kavina miavaka kely, miloko sy mitsipitsipika fotsy, mainty, volontany ary mavokely.

Ny fianarana dia manampy ny tanora hahazo fahalalana sy fahaiza-manao, manampy amin'ny fananganana ny ho avy sy ny fahombiazana amin'ny sehatra samihafa. Ankoatra ny fianarana ara-tsiansa sy literatiora, dia manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina sy ara-môraly koa ny fanabeazana.

Asatanana vita amin'ny rofia, firavaka fanao amin'ny tenda miloko mena sy fotsy. Ny rofia dia ahavitana asatanana maro toy ny poketra, kitapo, fanaka izay ampiasaina ao an-trano ihany koa.

Rehefa mangatsiaka iny andro dia mandeha ery ny varotra lasopy, lasopy legioma izay vita amin'ny karoty sy ovy nampiarahina amin'ny paty gasy ary norarahana zava-maintso eo amboniny, ankoatr'izay ny sasany amin'izy ireny dia mety ahitana hena na atody ihany koa.

Ny fiangonana dia fanabeazana ara-panahy, mampianatra ny finoana sy ny soatoavana kristianina, manampy ny mpino hitombo ara-panahy sy ara-moraly amin'ny alalan'ny tori-teny sy fianarana baiboly ary fiaraha-mivavaka. Izy io tokoa dia manome tari-dalana ho amin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra sy ny fitondran-tena tsara.

Ambanivohitra mahafinaritra maneho ny hakanton'ny natiora ahitana saha sy renirano ary zava-maniry marevaka mampiseho koa ny fiainana milamina sy fifankatiavan'ny mponina eny ambanivohitra, izay miaina amin'ny fiaraha-miasa sy fiarahamonina mafana.

Ny fambolena vary dia asa fivelomana lehibe ho an'ny tantsaha eto Madagasikara. Izy io dia manome loharanon-karena sy sakafo ho an'ny tantsaha sy ny fianakaviany ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karena eto an-toerana.

Boky anankiroa no mitsangana eto : ny anankiray miloko fotsy sy mavo , misy sary olona maromaro mitondra ny lohateny hoe "ny valamparian'i Bebe" , ny anankiray kosa miloko manga ahitana sary ranomasina mitondra ny lohateny hoe " I Velonjara sy ny ranomasina".

Toerana iray mampiranty asa tanana. Ny hosodoko dia mitaky fahaiza-manao, manampy amin'ny fanabeazana ny taranaka, mampatsiahy ny tantara ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny hoavy. Ny asa tanana dia hosodoko mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny kolontsaina sy ny fiainana andavanandro.

Toeram-pisakafoana mihaja iray. Ahitana seza sy latabatra maromaro, miaraka amin'ny fitaovana eo amboniny efa vonona. Ahitana ihany koa zava-pisotro maromaro manala hetaheta erỳ ambony.

Ny firavaka dia haingo fanao amin'ny tenda, fa ankoatr'izany dia misy ihany koa ny atao amin'ny sofina, ny orona, ny tanana ; mety ho vita amin'ny volafotsy na volamena na metaly hafa izy ireo. Misy ny atao hoan'ny lehilahy, misy ihany koa ny atao hoan'ny vehivavy.

Lalana rary vato iray ahitana fiara maromaro miantsona misy ihany koa ny mifamezivezy akoatra izany dia ahitana zavamaniry maitso avo sy lehibe ary etsy amin'ny ilany ankavia dia ahitana trano maromaro sy lehibe ihany koa misy tsato-bato mitarika herinaratra mampita izany amin'ny tokatrano maro.

Fiangonana lehibe iray miloko fotsy sy mena anaty fefy ary misy vavahady lehibe vy. Izy io dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fanabeazana ara-pinoana, manome fanohanana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina amin'ny alalan'ny toriteny sy ny fivoriana ara-pivavahana.

Fiangonana iray miloko fotsy sy mena, mitafo fanitso, amoron_dàlana, ahitana hazo fivarotan'ny olona. Ireo dia toerana natokana hanompoana an'Andriamanitra, ahitana fandaharam_potoana samihafa.

Mpianatra maromaro eny amin'ny ambaratonga voalohany, mianatra ny ambaratonga fototra toy ny soratra, famakian-teny, kajy, sy ny maro samihafa. Tena ilain'ny mpianatra ny fampiarana ankoatra izany mba hampitombo azy ireo ary hampaharani-tsaina azy.

Ny milina fitotoana sy fanodinana vokatra : toy ny vary, katsaka ary mangahazo sy ny maro samihafa dia manan-danja amin'ny famokarana sy ny fanamboarana vokatra; manampy amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fomba mahomby sy tsotra ary haingana.

Ny mananasy dia voankazo be otrikaina sy mineraly, manampy ny hery fiarovana amin'ny vatana ary amin'ny ankapobeny ny fihinanana azy dia fanamafisana ny fahasalamana. Ankoatra izany dia azo hohanina mivantana izy io na atao ranom-boakazo ihany koa.

Milina mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, fitaovana momba ny fanjairana sy ny tontolony. Ahavitana manjaitra lamba maro isan-karazany ary ankoatr'izany dia ahafahana manenjika zaitra amin'ny fotoana voafetra.

Trano iray ahitana dokambarotra lehibe momba ny vokatra fikarakarana volo sy hoditra, marika frantsay malaza amin'ny fikarakarana indrindra ho any olona manana hoditra sy volo marefo.

Tsakitsaky efa vita sesika amin'ny hazo kely toy ny : hena voatabia, korzety, tongolo ary efa misy dipoavatra sy sira, tsara haroso anaty afo ho masaka tsara ary haroso mafana.

Ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony : anisany fanomezana fahaiza-manao, fanitarana ny fahalalàna, manomana ny mpianatra hiatrika ny hoaviny sy ny asa, mampifandray azy ireo amin'ny tambazotra ary manandratra ny kolontsaina.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana sakafo tsotsotra nefa mafilotra ambonin'ny hazo izy ity ary nasiana tetika hena nampiarahina amin'ny ovy voaendy ary misy saosy eo ambony. Ny ilany kosa dia nampiana "fromazy".

Ny fanatanjahantena dia asa ara-batana miseho amin'ny endrika maro toy ny hazakazaka na lalao baolina na fialam-boly hafa. Anisany tombon-tsoa azo avy amin'izany ny fanatsarana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina, ny fampandrosoana ny fifanajana sy ny firaisan-kina ary ny fanatsarana ny fahaiza-mitarika.

Fiara fitaterana manokana miloko volontany, afaka hitondrana entana. Mahazaka olona hatramin'ny efatra na dimy iany koa anamorana ny fivezivezena amin'ny fotoana manokana.

Fitaovana mandeha min'ny alalan'ny herinaratra miloko fotsy ny tapany ambany miaraka amin'ny bokotra fanodonana hafainganam-pandeha. Etsy ambony kosa dia fitaratra mazava ahitana ny ao anatiny miaraka amin'ny sarony miloko manga. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanodinana ranomboakazo.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao ho any maro. Ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany ; momba ny raharaha pôlitika sy ny toe-karena ary ny kolontsaina. Ahitana dokam-barotra sy kolontsaina samihafa ahitana filazana ihany koa.

Ny " gazety taratra " dia gazety malagasy mivoaka isan'andro ahitana pejy enina amby folo ary dimanjato ariary ny vidiny ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany mampita vaovao ara-politika sy toe-karena ary kolontsaina, ahitana dokam-barotra sy kilalaon-tsaina samy hafa.

Marika famantarana sehatra an-tserasera iray, izay ifandraisan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny sary sy lahantsoratra ary horonan- tsary ihany koa izay fomba ma homby.

Marika famantarana fandefasana horonan-tsary an-tserasera, manolotra sarimihetsika samihafa, andian-tantara ary vokatra manokana. Mampifandray ny mpanjifa amin'ny atiny, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fitaovana isan-karazany.

Ny fiangonana dia trano natokana hanompoana an'Andriamanitra ary fanabeazana ny kristiana mba hitoetra ara-panahy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainam-pivavahana sy ny fiarahamonina eto Madagasikara izy io.

Toeram-pivarotana iray ahitana fitaovana isan-karazany mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny vilany izay ahafahana manao mofo na mofomamy ihany koa. Afaka anendasana toy ny trondro na hena sy ny maro samihafa.

Ny boky dia anisan'ny fitaovana mampita fahalalana sy fahaizana ho an'ny mpianatra, manokatra ny sainy, mampivelatra izany ary ahitana traikefa samihafa amin'ny alalan'ny manam-pahaizana izay manoratra ny boky.

Ny mofo mamy dia matetika atao amin'ny fotoana fankalazana ny nahaterahana, nefa afaka hoanina toy ny amin' ny andavanandro ihany koa, ary manana tsiro mamy sy malefaka. Nampiarahana amin'ny voankazo toy ny frezy.

Mpivarotra gazety iray amoron-dàlana ahitana lohahevitra maromaro. Ankoatra izany, izy ireo dia manampy amin'ny fanaparitahana vaovao sy vaovao farany amin'ny fiarahamonina. Matetika ny mpivarotra gazety dia manana fahaiza-manao amin'ny fifandraisana amin'ny olona sy ny fahaiza-manao amin'ny varotra.

Takon-drahona ny lanitra, mbola betsaka ny trano natao amin'ny rotsopeta ary mitafo bozaka toy izao ary ankoatra izany, ny varavarana dia kopa-droa ary vita amin'ny hazo, misy zavamaniry maitso eo an-tokotany ary madio ny ivelany.

Sainam-pirenen'ny firenena iray. Etsy amin'ny sisiny ankavia dia ahitana loko mena izay nampiarana amin'ny kintana miloko fotsy. Eto amin'ny ankavanana kosa dia miloko maintso sy mavo mitsipitsipika.

Toeram-pivarotana iray ahitana asa tanana maromaro toy ny pôketra vita amin'ny hoditra, ankoatr'izany dia misy ihany koa ny firavaka atao amin'ny tanana sy atao amin'ny tenda, etsy ankilany dia ahitana pôketra vita amin'ny rofia ary misy ihany koa ny pôketra kely fitoeram-bola.

Anisany mandravaka ny zaridaina ny zavamaniry maitso isan-karazany nampiarahana amin'ny voninkazo, etsy aoriana dia ahitana trano rihana lehibe izay misy lavarangana sy arofanina ihany koa.

Tovovavy iray mainty fihodirana. Mirandrana mandady, avy eny amin'ny farany ambony ka hatretỳ amin'ny farany ambany. Mizara roa miavaka tsara eo ankavia sy ankavanana ary manao akanjo miloko mainty mangirangirana.

Ny boky dia manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora ; satria manitatra ny fahalalàny mampivoatra ny fahaizany misaina ary manampy azy ireo hivelatra amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiainana. Amin'ny alalany famakiana boky ny tanora dia afaka mahazo fahalalàna mivantana avy amin'ny olona manam-pahaizana na avy amin'ireo tantara sy traikefa samihafa izay voasoratra.

Trano lehibe iray vaovao andalam-pahavitana tokoa, vita amin'ny simenitra, misy varavaran-kely sy varavarana lehibe ary vita amin'ny fitaratra misy aro-vy, ankoatra izany ny eto an-tokotany dia zaridaina mahafinaritra miaraka amin'ny voninkazo maromaro.

Sahafa satrana norariana tanana, efa misy simba ny sisiny. Misy voanjo sy boaty kely menamena sy fotsifotsy famaran'ny mpivarotra azy.

Ankizy kely anankiray somary solasolana ny volony ary manao ankanjo miloko fotsy sy pataloha miloko manga ,akoatra izany dia manao kiraro miloko fotsy sy volontany izy.

Voro-manidina hafakely : ny lohany miloko mainty, ny tenany miloko manga sy volomparasy ary ny elany miloko fotsy, ny rambony kosa mitambatra ny loko fotsy sy mainty ; anisany afaka ny manome hatsarana sy fahafaham-po any tontolo iainana izy ireny, miaraka amin'ny fiparitahan'ny endrika sy feo, manampy amin'ny fandravahana ny tontolo.

Lehilahy iray mainty fihodirana, lava tokoa ny lehilahy ary manao akanjo miloko mavo naforitra ny tanany. Misy sakosy kely hiambozonany ankoatra izany dia manao pataloha miloko volondavenina izy sy kapa miloko volotany.

Ny legioma maro loko dia manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Manankarena otrikaina sy mineraly ary manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana izy ireo amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana, ny fanadiovana ny ra ary ny fiarovana amin'ny aretina.

Toerana iray ahitana rafitra lava-drano, ny ao anatiny dia nasiana simenitra manodidina, ny ety ambony kosa dia norafetina mba hiarovana ny loto sy ny vovoka ary ny fako tsy hiditra ao, ankoatra izany dia fiarovana amin'ny ankizy mba tsy hilatsaka ao anaty vovo koa.

Sakafo novokarina tamin'ny fomba voajanahary, tsy nampiasaina akora simika. Izy io dia mitaky fahaiza-manao sy fotoana bebe kokoa ny fanamboarana azy. Mety ho sarotra ny mahita vokatra organika saingy lasa malaza amin'ny mpanjifa ny vokatra toy izany noho ny maha ara-dalàna sy mahasalama azy. Manome safidy ho an'ny olona mitady vokatra ara-pahasalamana izy io.

Boky iray, maneho ankizivavy kely tsara tarehy, mipetraka mitambokona ary mamihina ny tongony mitondra ny lohateny hoe : "Ny ranomason'i Daisy" ary mila fanampiana ilay ankizy vavikely very.

Efitrano iray ahitana seza fandraisam-bahiny mihaja miloko volomboasary ary misy ondana maromaro eo amboniny. Ankoatr' izany dia ahitana karipetra eo ambany miloko volomboasary sy volontany mazava ary fohy. Misy latabatra iva miloko mainty eo ampovoany.

Takela- by lehibe iray amoron- dalana ifamezivezen'ny fitaterana samihafa. Ahitana dokam-barotra momba ny vovo- tsavony izay milaza fa mamerina ho toy ny vaovao ny lambanao. Izy ireny dia ilaina amin'ny fanadiovana.

Asa tanana maromaro toy ny firavaka atao amin'ny sofina izay maro loko tokoa izy ireo. Misy ihany koa ny firavaka izay atao amin'ny tanana. Misy ihany koa ny atao amin'ny tenda, vita amin'ny akorandriaka, rofia, hazo sy ny maro samihafa.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao ho an'ny mponina. Ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany, momba ny raharaha politika sy ny toe-karena ary ny kolotsaina. Ahitana dokambarotra, hetsika, kilalaon-tsaina samihafa.

Ny firavaka dia haingo fanao amin'ny tenda. Ahitana endrika samihafa izy ireny ; ao ihany koa ny firavaka atao amin'ny sofina, ny tànana. Ankoatr'izany, izy ireny dia mety atao amin'ny volafotsy na volamena na medaly hafa.

Tvovavy mitaly, nasiana endrika miavaka, toy ny sary fo ary ny ambiny tokatokana. Miakanjo mena sy aron-tava mainty.

Samy manana ny safidiny moa ny tsirairay ka ny an'ny safidin'ity tovovavy mainty fihodirana dia natao fohy ny volony, natao somary sorom-bilana ary fohy natao holiholy. Manao ankanjo miloko mena fohy tanana izy.

Tavohangy kely iray ahitana menaka ny ao anatiny. Akora fikarakarana ny taovolo izay voalaza fa manalava ny volo. Ny fampiasana azy dia hosorana amin'ny volo ary ahositra alohan'ny hatory.

Vehivavy iray manao akanjo fohy tanana miloko mainty sy kilaoty fohy mijoro eo anolohan'ny hazo lehibe ren'ala, mifampiolana ny hazo ary ny toerana rakotra zava-maitso ny manodidina.

Lalambe ifamezivezeny fiara fitanterana samy hafa, toy ny fitanteram-bahoaka miloko mavo sy volomboasary. Etsy an-kilany izany dia ahita fitanterana manokana miloko manga ahitana sisindalana ifamezivezeny olona.

Trano fisakafoanana, ny tapany ambony miloko manga sy fotsy, ary ny ambany volontany. Efa misy seza sy latabatra vonona, ary fitaovana ho amin'ny fikarakarana ny sakafo : toy ny antsy, na sotrorovitra, ny vera, sy ny maro samihafa...

Ny tontolo ambanivohitra ahatazanana tendrombohitra maromaro ary mbola rakotra zava-maitso ny tany manodidina. Ankoatra izany dia mbola misy trano maromaro vita avy amin'ny biriky ary mitafo bozaka, ny sasany mitafo fanitso ihany.

Afaka atao amin'n fomba samihafa ny fanatanjahantena. Ao ny mifidy hiazakazaka fotsiny, ny mitondra bisikilety voizin-tongotra, misy ihany koa anefa ny toerana izay efa voatokana sy arifomba amin'ny fanatanjahantena ary manana fitaovana samihafa.

Ny boky dia manampy amin'ny fanitarana fahalalàna, indrindra mampiroborobo ny heritreritra sy fahaiza-manao na mandinika ihany koa, manampy amin'ny fanatsarana ny fahaiza-mamaky teny sy ny fanadihadiana ary ny famahana olana.

Ny boky dia loharano tsara, ahazoana fahalalàna vaovao, ahazona fahalalàna sarobidy, avy amin'ny sehatra samihafa : toy ny tantara, filozofia, sosialy samihafa... Ankoatr'izany izy io dia manatsara amin'ny fanehoan-kevitra, sy fahaiza-mamaky teny, ary fanoratra.

Tovolahy iray mainty fihodirana, maneho ity volo somary ngita. Ny sisiny notapahina ary natao tena fohy. Ankoatra izany, somary nokikisana ny sisin'ny volomasony ary manao kavona ila.

Takela-by lehibe iray, amoron-dalana ifamezivezen'ny olona, ahitana dokam-barotra momba ny koba sakafo ho an'ny zaza. Ankoatran'ny nono dia ilaina ny fanampin-tsakafo ho an'ny zazakely mihoatra ny enim-bolana satria sady manome hery azy izany, ahitana otrikaina betsaka ihany koa.

Ny gazety dia : fitaovana entina anaparitahana vaovao, fanadihadihana sy fanazavana momba ny lohahevitra isan-karazany toy ny : pôlitika, ny toe-karena, ny kolontsaina, mety mivoaka isan' andro na isan-kerinandro na isam-bolana ihany koa. Manampy amin' ny fanabeazana sy fampahafantarana ny olona ny amin' ny zava-mitranga sy ny fivoaran' ny fiainana.

Boky kely iray ahitana sarina renim-pianakaviana lava volo ary manao akanjo miloko manga sy fotsy. Ahitana sikina miloko mena eny an-damosiny ary mitazona ny zanany kely mitafy lamba manga.

Ny fiangonana dia vondrom-pinoana kristiana izay miara-mivory hanao fivavahana sy fanompoanan'Andriamanitra. Manabe ny mpino amin'ny soratra masina, manampy amin'ny fananganana fiarahamonina ary miezaka manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara.

Ahitana endrika samihafa ny firavaka atao amin'ny tenda. Misy ny an'ny lehilahy, misy ny an'ny vehivavy. Efa lamaody hatramin'ny ela izy io ary miparitaka izay tsy izy ihany koa ankehitriny.

Ny fanorenana trano amin'ny toerana mety sy azo antoka dia tsy vitan'ny hoe mahatonga ny tranonao ho mafy orina fotsiny fa manampy koa amin'ny fampitomboana ny sanda ara toe-karena sy ny fiarovana ho an'ny mponina ao anatiny.

Gazety mizara vaovao an-tsary sy an-tsoratra amin'ny fomba feno sy marina. Momba ny zava-mitranga ary amin'ny fanaraha-maso ny fandehan'ny vaovao manan-danja eto an-toerana sy maneran-tany.

Manga dia manga ny lanitra, ahitana toerana amoron-drano mahafinaritra. Misy ihany koa ny trano vitsivitsy fandraisam-bahiny vita amin'ny hazo ary mitafo bozaka ;tsara ho an'ny fialan-tsasatra.

Ny takela-by lehibe fanehoana dokam-barotra amoron-dalana dia fitaovana lehibe mahomby amin'ny fampiroboroboana ny vokatra izay apetraka amin'ny toerana amoron-dalana ifamezivezen'ny mpandalo sy fitaterana samihafa.

Lehilahy iray manao satroka fiarovana sy solomaso, miakanjo mainty anatiny ary maitso mitsipika volondavenona ny ivelany. Mitazona taratasy sy tavoahangy ary maneho izany amina vehivavy iray.

Ny Rovany Manjakamiadana dia anisany toerana manan-tantara eto Madagasikara mahasarika mpitsidika maro izy io ary fantatra amin'ny toerana izay nonenan'ny mpanjaka ary ilevenan'ny mpanjaka maro maro ihany koa.

Renim-pianakaviana iray mipetraka mandini-javatra: ny tarehiny miloko tabaky, ny volony mitaly ary manao akanjo miloko volomparasy sy zipo ary misy kisarisarim-boninkazo sy lolo.

Tovolahy kely iray mijoro eo anoloan'ny seza misy fipetrahana malemilemy. Manao solomaso miloko mainty, akanjo ivelany miloko maintso fohy tanana ary fotsy ny anatiny, misy fehin-tenda. Ny pataloha dia miloko maintso ihany koa ary manao kiraro miloko fotsy.

Ankizy vavy kely iray mainty fihodirana mirandrana ary nampiarahana amin'ny fatobolo maro loko, manao akanjo miloko fotsy sy pataloha manga ary kapa miloko volomboasary mipetraka eo ambonin'ny fiara.

Ny sokoto ahitana sokajin'olona maro samihafa ao anatin'ny fikambanana izay hikolokoloina sy hanabeazana ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy mba ho olom-banona.

Dokam-barotra amin'ny takelaby lehibe iray. Anisan'ireo fomba mahomby fampiroboroboana ny vokatra natolotra. Hita eny amin'ny toerana be mpandalo toy ny eny amin'ny arabe fifanenan-dalana na toerana malaza ao an-tanàna.

Takelabỳ misy dokambarotra maromaro sy toerana voafaritra fotsy natokana ijanonan'ny fiarakodia ary mpiandry azy.

Ny Trandraka dia iray amin'ireo gazety malaza teto Madagasikara, izay nivoaka voalohany tamin'ny taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo. Izy io dia nisy nandritra ny vanim-potoana manan-danja teto amin'ny tantaran'ny firenena ary nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fanomezana vaovao sy fanentanana ny sain'ny vahoaka.

Rehefa tonga ny andro Noely na ny nahaterahan'ny mpamonjy dia maro ny any an-tokan-trano maneho aingon-kazo izay ravahana jiro kely. Fa ity dia miavaka kely satria boky maro no natonta, ary noravahana ity jiro anome endrika hafa kely.

Ny akademia miaramila dia toeram-pihofanana ambony ho an'ny mpianatra ho manam-boninahitra ao amin'ny tafika malagasy any Antsirabe. Izy io dia mikendry ny hanomezana fihofanana ara-miaramila sy akademika.

Toeram-pivarotana iray ahitana asa-tanana maromaro toy ny ondana vita amin'ny rofia miloko mavo sy mainty mitsipika eo ampovoany. Ny anankiray kosa miloko volondavenona sy mavokely ary ankoatra izany dia misy firavaka sy kavina ary zavatra maromaro fanao haingon-trano.

Tanora dia afaka mivelatra amin'ny sehatra manan-danja amin'ny fampandrosoana ara-pahasalamana na ara-tsosialy na ara-toekarena. Ny fiofanana dia manome ny tanora fahaiza-manao ilaina amin'ny asa sy ny fiainana manokana, manampy amin'ny fampivelarana fahaiza-mitarika na fandraharahana ary fahaiza-mamaha olana.

Sehatra an-tserasera iray ampiasaina hifandraisana sy hifampizarana vontoaty, momba ny endrika samihafa. Toy ny sary, lahatsoratra, ary rohy. Ireo sehatra ireo dia namolavola fomba vaovao hifaneraseran'ny olona eran'izao tontolo izao.

Mpianatra maromaro eny amin'ny ambaratonga fototra. Anisan'ny ampianarina amin'ny dingana sy ny fanabeazana fototra toy ny fianarana manao kajy famakiana teny ary ny fanoratana.

Maro isankarazany ny fiarakodia, misy ny natao hitateram-bahoaka na hitaterana entana ary koa fiara manokana, izy ireny dia afaka manampy amin'ny fanamorana amin'ny fivezivezena sy ny fidirana amin'ny toerana samihafa.

Takela-by lehibe iray amoron-dalana ifamezivezen'ny fiarakodia, ahitana filazana momba ny hetsika izay hatao ary momba ny fivoriana hanasana ny tsirairay avy tsy ankanavaka.

Lehilahy iray manao satroka, akanjo miloko manga sy pataloha maitso, ahitana kitapo eny am-balahany ; manosika ity kalesy fivarotana fary ary misy milina efa fanodinana azy mba ho lasa rano fanala hetaheta.

ny voankazo dia manan-danja lehibe amin'ny fahasalamana. Ireo tombotsoa azo avy amin'ny fihinanana azy dia mitondra hotrikaina azahoana fibra ary fahasalaman'ny fo sy fanafody voajanahary.

Tovovavy iray mainty fihodirana, mikarakara taovolo, manao kavina tsotra ary firavaka amin'ny tenda. Ankoatran'izany dia manao akanjo miloko mainty izy ary ahitana tadina poketra vy eny amin'ny sorony.

Ny gazety dia mpampiely vaovao an-tsary sy an-tsoratra. Ahitana lohateny lehibe momban'ny fanamboaran-dalana malalaka. Ankoatran'izay dia ahitana vaovao ara-politika, toe-karena ary kolontsaina. Misy ihany koa dokam-barotra sy lalaon-tsaina.

Vehivavy iray mainty fihodirana manao akanjo miloko mena, misy soratra eo anoloana ary mirandrana mandady mankany aoriana nampiarahana amin'ny tohi-volo. Ny randrana dia fomba nentim-paharazana indrindra ny amin'ny faritra.

Sekoly eny amin'ny ambaratonga ambony: ny mpianatra dia miandrandra tanjona ambony noho ny ezaka ataony. Matetika miezaka hahazo fahalalàna sy fahaiza-manao vaovao izy ireo, mba hahatratrarana ny nofinofiny sy ny tanjony.

Efitrano iray miloko fotsy ahitana seza fandraisam-bahiny miloko mainty mitsipitsipika ary eo ampovoany dia ahitana karipetra lehibe izay miloko volontany sy mainty mitsipitsipika. Ankoatr'izany dia eo amboniny ahitana latabatra kely miloko fotsy.

Ny bitro dia biby fiompy malaza. Misy karazany toy ny lava sofina sy ny fohy sofina ; misy ihany koa ny tena vaventy ary misy ny madinika ihany. Ankoatra izany, mivelona amin'ny trano sy any ivelany , mitaky fikarakarana manokana sy fanaraha-maso.

Ny famakiana boky dia manampy amin'ny fanitarana, ny fahalalàna ny fanabeazana ary ny fanentanana ny saina, mampita traikefa vaovao ary fanatsarana ny fahaiza-manao amin'ny famakafakana sy ny fisainana mivelatra.

Tena ilaina ny misakafo maraina mialoha ny hiatrena ny asa na fianarana sy ny zavatra maro samihafa ; sakafo tsotra sy maivana vary nampiarahana amin'ny anana ary laoka kitoza etsy ankilany.

Toerana iray ahitana asa tanana ny endriky Madagasikara ahitana toy ny : trano, zava-maniry, zava-manan'aina sy ny maro samihafa ihany koa. Ny asa tanana dia manan-danja amin'ny kolontsaina Malagasy.

Anisan'ny toerana mahasarika mpizaha tany maro ny faritra atsimon'ny nosy noho izy toerana ahitana zava-maniry sy zava-manan'aina betsaka ary ankoatra izany dia ahitana tendrombohitra lehibe manodidina ny tanàn'i Faradofay.

Toerana amoron-drano mahafinaritra ahitana zaridaina maitso mahafinaritra noravahana haingom-boninkazo mandady miakatra miloko fotsy sy volomparasy ary maitso. Ny etsy ankilan'izany dia misy lambanana lava miloko mavokely : toerana natokana hakàna sary amin'ny fotoanan'ny lanonana.

Ny gazety dia mpizara angom-baovao izay mety mivoaka isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana. Ahitana vaovao momba ny politika sy ny toe-karena ary kolon-tsaina na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany. Ankoatra izany dia ahitana kilalaon-tsaina sy dokam-barotra samihafa.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, fatana ilaina ho amin'ny fikarakarana ao an-dakozy miloko volontany sy mainty ny eo afovoany ary misy marika izay tsy azo kasian-tanana, afaka hampiasaina amin'ny karazam-bilany rehetra.

Vokatra natoraly, rano-tsavony natao anasàna volo. Vita amin'ny vahona sy tongolo sy sakamalao ary ranoka hafa. Miloko maitso ary anaty tavoahangy.

Anisany toerana avo ahatazanana ny Antananarivo manodidina ny eny amin'ny Rova Manjakamiadana. Izy io dia anisany toerana ara-tantara malaza indrindra eto Madagasikara, ankoatr'izany maro ny lalana kely izay eny anelankelan-trano ahafahana makeny.

Tovovavy iray mainty fihodirana, mirandra-mandady ny tampony ary nofatorana eny ambony, ny aoriana kosa dia mirandrana tsirairay ary nampiarahana amin'ny tohi-volo lava miloko mena. Ny eny amin'ny fotony dia mihodinkodina.

Akanjom-behivavy iray miloko volomboasary, ahitana asa tanana toy ny peta-kofehy natao endrika voninkazo, fitafy maontina, lava tsara, manakona ny vatana mba hiarovana ny vehivavy amin'ny herisetra.

Ny gazety tia tanindrazana dia gazety mivoaka isan'andro namoaka vaovao ny Alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roarivo, ary mitondra ny lohateny lehibe trafika-na volamena avy eto Madagasikara mampivarahontsana ny tatitry ny iraisam-pirenena.

Ny sakafo dia anisan' ny mamelona ary tsy tokony atao ambanin-javatra fa tsy latsa-danja amin' izany koa anefa ny ranom-boankazo izay manome hery sy be otrikaina ary tsara ho an' ny fahasalamana.

Marika famantarana toeram-pivarotana lamba amin'ny metatra iray, ahitana lamba miloko volomparasy sy maitso nampiarahana amin'ny kisarisary, ny lamba dia anisany tena ilain'ny olombelona izay hanakomana ny henatra.

Sary hoso-doko maneho sarina Liona miloko fotsy sy manga ary mainty. Mipetraka eo ambony vato ary misy rahona maloka.

Ny peratra dia anisan'ny zavatra tena manan-danja amin'ny fanambadiana satria manamarika ny fanekena sy ny fifanekena ara-pivavahana sy ara-dalàna eo amin'ny mpifankatia, anisan'ny marika maha mpivady.

Toeram-pivarotana iray amoron-dalana ahitana kojakoja maro samihafa ho an'ny vehivavy sy ny fikarakarana eto amin'ny koveta eto aloha kosa dia ahitana fandokoana hoho maro loko toy ny : mena, fotsy, volomparasy, mainty, volontany sy ny maro samihafa

Ny gazety dia fitaovana fampalalam-baovao eto Madagasikara. Mampita vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany momba ny raharaha politika sy ny toekarena ary kolontsaina. Ankoatra izay, ity gazety ity dia milaza momba ny vaovaon'ny Doany Malagasy.

Toerana amoron-dalana ahitana zava-maniry mirindra tsara ; eto amin'ny sisiny akavia dia ahitana faritra voatokana hijanonany fiara fitaterana ; izy ireo dia hampiasaina amin'ny fivezivezena samy hafa amin'ny fotoana araka izay tiana.

Toerana amoron-dalana. Ahitana fefy tamboho. Nampiarahana amin'ny aro vy maranitra eny ambony. Eo akaikiny dia misy voninkazo maniry ; ny eny ambony mandravina maitso ary eo ambany dia fakany ohatran'ny maina ; etsy akaikiny ankavanana kosa dia misy fefy vita amin'ny fanitso.

Ny manga dia voankazo vokatra isan-taona ; anisan'ny mamokatra manga i Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritra. Izy io dia voankazo mamy sy malefaka ary tsara ho an'ny fahasalamana. Afaka hatao ranom-boankazo, afaka hatao lasary ihany koa.

Ny gazety dia mpizara loharanom-baovao sy angom-baovao na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany. Ahitana lohahevitra samihafa ary ahitana momba ny raharaha politika sy toekarena ary kolotsaina. Ankoatra izany dia ahitana kilalao sy dokam-barotra ihany koa.

Lehilahy iray mainty fihodirana, manao satroka mainty sy akanjo tapany mena ny ambony ary volondavenona ny ambany. Manamboatra fiara miloko manga sy fotsy.

Eny an-dalana hifamezivezen'ny fiarakodia dia ahatazamana varotra samy hafa ao anatin'izany ny voankazo toy : ny mananasy, papay, firezy, ny kily ihany koa. Ny tombony dia tsara ho an'ny fahasalamana.

Boky fandraisana an-tsoratra, mifono hoditra miloko mavokely sy fotsy, misy haingo vy boribory eo anoloany ary ahitana vola mitentina roa alina ariary izay eo amin'ny sisiny.

Ny gazety dia mampita loharanom-baovao, manome vaovao fanabeazana ary fialam-boly. Manampy amin'ny fampitana zava-mitranga eto an-toerana sy maneran-tany ary manabe ny olona amin'ny loha-hevitra samihafa.

Ny asa birao. Tsy natokana ho an'ny lehilahy irery ny asa birao fa ny vehivavy koa dia anisan'ny voninkazo mandravaka ny birao ary tena misy ny manam-pahaizana.

Tovovavy saro-kenatra manakona ny tavany amin'ny tanana roa. Tsara volo, somary olioly ary manao akanjo miloko volomparasy.

asatanana vita amin'ny rofia natao toy ny tady noran-dranina ary miendrika boribory miloko mena sy mainty volontany volontany mazava manga fotsy sy ny maro samihafa izy io dia afaka hanaovana haingon-trano ary fitoerana lovia ihany koa

Ambanivohitra kely iray misy tendrom-bohitra ahitana loharano mikoriana avy eny ambony, misy trano rihana kely sy tsotra ary mitafo bozaka ety ambany.

Tanora maromaro mikaondo amin'ny fianarana asa tanana toy ny osodoko, izay manampy azy ireo hanoy ny fahaiza-manahony sy ny mahizy azy izy hoa dia manampy amin'ny fivelarana ara-zava-kanto ankoatra izany dia mamorona sehatra hifandraisana sy hifampizarana traikefa.

Ny gazety dia fitaovana famoahana vaovao momba ny zava-mitranga na eto antoerana na any ivelany. Manampy amin'ny fanomezana vaovao sy fanazavana ho an'ny mpamaky. Mety ahitana raharaha politika ihany koa sy dokambarotra ary kilalaon-tsaina.

Ny mananasy dia voankazo manan-karena otrikaina, maro ny tombontsoa azo avy aminy, anisan'izany : ny fandevonan-kanina sy ny fanalefahana ny fivontosana, fanamafisana ny hery fiarovana ary fikarakarana hoditra. Ankoatr'izany, manampy amin'ny fikajiana ny lanja izy io.

Ny boky dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora : satria manitatra ny fahalalany, mampivoatra ny fahaizany misaina ary manampy azy ireo hivelatra amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiainana. Amin'ny alalan'ny famakiana boky, ny tanora dia afaka mahazo fahalalàna mivantana avy amin'ny olona manam-pahaizana na avy amin'ireo tantara sy traikefa samihafa izay voasoratra.

Toerana voafaritra iray ahitana zaridaina maitso sy mafinaritra miaraka amin'ny voninkazo. Misy trano fandraisam-bahiny mitovy na ny loko, na ny henika, na ny ravitra ihany koa azany. Ho an'ny vahiny manao fitsangatsanganana na fitsidiana manokana ny toerana.

Mpivarotra maromaro amoron-dalana mivarotra toy ny voanjobory, vonim-boninkazo amin'ny vidiny dimanjato sy arivo Ariary ; misy ihany koa ny voasary izay tena tsara ho an'ny fahasalamana etsy ankilany dia ahitana karoty voatetika amin'ny kapoaka sy arikovera.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, zava-maneno tendren-tanana anankiroa miloko fotsy sy mainty, eo ambonin'ny fitoerany vy. izy io dia zava-maneno fampiasa matetika any am-piangonana na manome aina ny mozika.

Lalambe ifamezivezen'ny fitaovam-pitaterana samihafa. Misy ny natokana ho an'ny mandroso, misy ny natokana ho an'ny miverina. Ahitana kodiarandroa miloko mainty eto ary misy olona roa mitaingina azy manao satroka aroloha. Ahitana ihany koa fiara vaventy miloko mavo, fitaovam-pitaterana entana maro samihafa ahitana dokam-barotra lehibe eo aminy.

Ny gazety dia fitaovana fampahalalam-baovao an'ny maro. Ahitana vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany, momba ny raharaha ara-pôlitika sy toe-karena ary ny kolotsaina. Ahitana ady hevitra, famakafakan-kevitra ; ahitana ihany koa dokam-barotra sy kilalaon-tsaina samihafa.